Ebivuga eby'edda omuli endingidi n'adungu biterekeddwa mu kkuumiro eriterekerwamu ebintu eby'edda okusobola okulambulwa abantu.

Ekkanisa y'Abakristaayo ey'e Namirembe. Ekkanisa eno ya church ya Uganda era wano Abakristaayo we bakuŋŋaanira okusinza Yesu Kristo awamu ne Katonda waabwe.

Ddonaanti etuuziddwa ku kipapula. Waliwo n'ekikopo. Ddonaanti bye bimu ku byokulya Abannayuganda bye bettanira ennyo okubinywerako ku caayi.

Oluguudo olwa kkolaasi luyisa emmotoka awamu ne ppikipiki. Emmotoka zino zisaabaza abantu awamu n'ebyamaguzi byabwe okuva mu kitundu ekimu okutuuka mu kitundu ekirala.

Abantu bambadde ebyambalo eby'obuwangwa ebya langi eya kitaka, bali mu kukuba mu ngalo nga bwe bazina, bayina n'eŋŋoma.

Abakyala babiri abazungu batudde ku mmeeza bali ku kyuma ki kalimagezi kye bayita laputoopu bali ku mutimbagano.

Enjovu kye kimu ku bisolo by'omu nsiko, enjovu eyina langi eya grey era kye kimu ki bisolo ebisinga obunene eby'oku ttaka.

Ezzike litudde wakati mu kibira, amazike kisolo kya mu nsiko era gano gasangibwa mu bibira eby'obutonde. Amazike bisolo by'amaanyi ddala.

Omukyala asitamye ali mu kukuba omwana akaama. Omukyala ono ayambadde gaalubindi awamu n'akasawo.

Omuntu ayimiridde ku kiyinja ekinene ddala ku lubalama lw'ennyanja. Ennyanja eno nnene nnyo ddala era kye bayita zissemayanja.

Omuti gw'emmwanyi emmwanyi zino zikyali nto tezinnaba kwengera era zikyayina langi eya kiragala omukwafu.

Enjovu ziri mu kunywa ku mazzi mu nsiko okuva mu mugga. Enjovu bisolo bya mu nsiko era teri kisolo kirala kyonna mu nsiko kisinga njovu bunene.

Eddiba ly'ekisolo kye bayita entugga. Entugga kisolo kya mu nsiko era kino kya njawulo ku bisolo ebirala ebibeera mu nsiko olw'amabala ge kibeera nago ku lususu lwakyo.

Abasajja batudde bali mu kuwuliriza leediyo batudde wabweru w'ennyumba ennyumba ey'omu kyalo ezimbiddwa nga bakozesa emmuli awamu n'eddongo.

Ekisaawe kya Mandela National Stadium nga kino kye kisaawe ky'eggwanga kizannyibwamu omuzannyo gw'omupiira ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes.

Omuyizi ayambadde yunifoomu eya langi enjeru awamu ne sikaati enzirugavu. Ayimiridde ku lubaawo ali mu kusomesa banne essomo erya Chemistry.

Omusajja ali mu kwokya nnyama mu kyuma kye bayita oven okusobola okugirya ng'eyidde bulungi, ennyama eno eyambako mu kuzimba omubiri.